Ekibira kihango munonga kirimu ebyombeko bishakaize amabaati ga mutare nangwa naga bururu egi miti oba ebibira eri aha bibuungo nangwa n'omubihanga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

Omugyera muhango munonga ogurikugyendera aha buhango obwa, aha bwiranga bwingi. Gukwaitse nigutamburira omu mabaare nyamwingi agari ahagati y'ekishaka oba ekibira. Omu mbaju y'ogu mugyera hakwaitse harimu emiti n'ekishaka nyamwingi ekiri omu mabara ga kinyaatsi.

Obuju bubiri bwombekyise obudongo nangwa n'obunyaantsi ahaiguru buri omukika ky'obufuuha, omu kafuuha akahangoho hakwaitse niharugamu omukazi ayekoreire ekigandakazi kishangiireho endeere omukazi akwaitse ayinami naruga omuri egyo enju enyimu yebi ebyombeko hakwaitse hariyo entookye hamwe n'emiti.

Omwana w'omwojo oba omushaija ojwire enkofiira ya kikara oba erikwiragura agirebiise enyuma ajwire emyenda ya bururu n'ebirahuri ah'amaisho akwaitse arimu naranzya ebyoma ebikozesibwe omu mabara ga kitugu.

Abaana b'aboojo bakwaitse nibazaana omupiira gw'okufukaanira gw'engaro kandi babiri omuri bo bakwaitse nibaza kugwa ahansi. Kandi enyima yabo hakwaise hariyo abandi abaana abariyo nibairuka kwija omu mwanya nigwo gumwe.

Engaro ibiri zikwaitse ziriho ebihimba nyamwingi zikwaitse biri omu mabara ga kigaju hamwe na mutare bikwaitse bishangirwe engaro z'ondijo mwana muto aine engaro ziri omu rangi oba amabara ga kikara.

Abatsigazi babiri omwe ajwaire engoye ziri omu mabara ga kikara na bururu. Empare eine obuguha bwa kacungwa bakwaitse nibateera enkasi bari omu nyanja nibagyenda nibavuga eryato ryabo. Egi nyanja eyehereire ekishaka nari ekibira nyamwingi kiri omu mabara ga kinyaatsi.

Ekishaka ekirikumera omu kisharara ekifunzo kiri omu mabara ga kinyaatsi ekishaka kitekamireho obunyonyi bubiri oburi omu mabara ga mutare ebimwe byomire kandi ebingi nibibisi biri omu rangi ya kinyaatsi

Abashaija babiri bashutami omu ryato bakwitse, baine amarooba bagataire omu mugyera oba omu nyanja, aba bantu babiri bakwitse nibaranzya omu mikono etarikushushana omwe naaranzya ogwa buryo ondiijo naranzya ogwa bumosho

Omushaija omwe ajwaire enkofiira y'eibara rya kikara. Ayemereire omu mbaju oba aha nkungu y';enyanja oba aha mugyera muhango. Akwaitse eirobo rye n'emikono ebiri aritaire omu nyanja atyo ategyereize kukwata ekyenyanja. Omu mbaju y'ogwo mugyera oba enyanja hakwaitse harimu ekibira oba emiti mingi nari shi ekishaka. Kandi seeri hakwaitse hariyo obubungo nyamwingi.

Enjoki eine amabara ga kigaju hamwe na kikara ekwise etembire aha kimuri kiri omu mabara nk'aga kikobe. Ebimuri birimu amabara nk'aga mutare hamwe na kinyaatsi nangwa na kigaju.

Omuntu arimu naayoora, omwani gusiire n'emikono ye ebiri ariyo naaguyoora kandi ogu mwani guri omu mabara ga kigaju

Ebinyamaishwa bingi munonga bikwitse biri omu nyanja kandi eseeri yabyo hariyo nangwa nebinyonyi nyamwingi ebitekami aha nkungu yegi nyanja. Egi nyanja eherereirwe oba eyetoreirwe amabaare nyamwingi kandi hariho omushaija ojwire emwenda ya kikara ayererize omukono.

Omwana w'omwishiki asibire eishookye ajwaire emyenda ya kinekye akwaitse arimu namiga ekyoma kye Kyakarimagyezi

Abashaija babiri bajwaire engoye zakikara ondiijo ajwaire enkaito z'omu muringo gwa buutusi. Ashutami aha ntebe ondiijo ashutami ahansi aha rubaju rw'enju eyombekyeise obudongo. Aha nju niyo emwe hakwaitse hariho reediyo y'omu mabara ga kikara.

Omuntu ajwire ebintu bimushwekire weena, biri omu mabara ga mutare, akwitse aine ebihumi by'enjoki nyamwingi, biri omu runyiriri, ebi bihumi bikozirwe omu bibaaho bisigirwe erangi ya mutare omu mbaju yabyo harimu ekishaka kiingi

Emyenda nyamwingi ehakire aha huuzi eriho emyenda eri omu mabara gamutare kineekye na kikaara hamwe na kituku eyanikire aha muti ogu muri guhereire emiti ndiijo nyamwingi eri seeri

Ekyombeko kikwatse kirimu emyenda nyamwingi ebyobunyakare nangwa n'obukohi oba ebitengye ebiri omu mabara nkaga mutare, kituku ,kikara hamwe nana endiijo nyamwingi.

Ekyombeko kisiigire erangi oba amabara gatarikushushana nk'eza kineekye nangwa n'ezirikutukura kiri omu muringo gwa karina, omu mbaju y'eki kyombeko harimu ebindi byombeko bishakaize amabaati gakuzire omu maisho g'ekyombeko nikyo kimwe hariho ente, eri omu mabara ga mutare nangwa

Abantu babiri bari omu ryato bakwise nibavuga eryato nibarivugira ahagati y'enyanja mpango munonga. Abatsigazi babiri bakwise nibateera enkatsi omu mikono etarikushushana. Omwe ayemereire kandi ondiijo ashutami nawe ariyo naateera enkatsi aha mukono gwa bumosho.

Omwana w'omwishiki akwitse nateera akapiira oba nazaana akapiira omu kishaayi, ogu omwana w'omwishiki ogw'eishokye ryingi ajwaire emyenda ya buruuru n'empare ya kituuku hamwe na sokisi, akapiira naka mutare ekishaayi kyona kiri omu mabara nga kinyaatsi enyuma ye hakwaitse hariyo abandi babiri abazaani b'omupiira.

Ebyombeko nyamwingi ebiri omu mabara ga mutare, bikwaitse hariho amaato agari omu mabara ga bururu. Kandi eseeri y'aga maju n'amaato hariyo obubungo bubiri obukwaitse buriho emiti nyamwingi

Obufuuha obw'amaju ashatu gakwaise gashakaize obunyaatsi, aga maju gombekire omu muringo gw'obufuuha. Gahereire emiti nyamwingi nangwa n'entookye. Eseeri y'aga maju hariyo ebyombeko nyamwingi by'amaani eby'omuringo gwa karina.

Empundu y'ebyoya biri omu mabara ga kikara oba garikwiragura ekwiste ahitaagi n'omukono gwayo gwa bumosho. Egi mpundu eteire ibabi rimwe eri omu mabara ga kinyaatsi omukanwa eyetorirwe ebishaka nyamwingi ebiri omu mabara ga kinyaatsi.